Kuleminye imikhuhlane engakwazi ukuphela ingalatshwanga ngemithi langamamajekiseni. Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu behambe emtholampilo bayethola amaphilisi lamajekiseni ukuze baphole.

Singabomungikazi ngabodokotela, kubalulekile kakhulu ukuba sifundise abantu ngemikhuhlane ekhona imizimbeni yethu. Imikhuhlane efana labotshukela, imkhuhlane lefana lesifo senhliziyo, ukuze abantu bathole ulwazi.

Abantu kumele bathole ulwazi olukhulu ngemikhuhlane eminengi esihlaselayo emizimbeni yethu sikwazi njalo ukuthi imikhuhlane le ithelelwana kanjani lokwelapheka kwayo.

Ikhona imikhuhlane engaphakathi kwethu ebangwa ngamagcikwane esiwathola lapho esibamba khona ngezandla zethu. Kuyaxwayiswa kakhulu ukuthi abantu bageze izandla bahlale endaweni ehlanzekile ngazo zonke izikhathi

Sebekhona odokotela abafundisa ngemikhuhlane ngokumemetheka kwayo lokusabalala kwayo lokhu kuyasisiza kakhulu ngokuthi sivikeleke njalo sihlale sikwazi ukuthi lemikhuhlane ithelelwana kanjani.

Abantu kumele bathole ulwazi olujulileyo ngezempilakahle minengi imikhuhlane efihlakileyo abantu abangayaziyo ukuthi ivela ngaphi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bayazi ivelaphi yemikhuhlane lokuvikeleka kwayo.

Imikhuhlane engaphakathi efihlakeleyo idinga odokotela abafundileyo kakhulu ukuze bekwazi ukuthola ulwazi ngembangela yemikhuhlane ukuthi okungabe kubangela khona yikwiyini lokwelapheka kwakhona

Ulwazi ngemikhuhlane eminengi esihlangane layo iqakathekile kakhulu abezempilakahle bayafundisa ukuthi abantu bathole ulwazi olunengi ngale mikhuhlane lokuthi ivikelela kanjani lokuthi itholakala ezindaweni ezinjani

Abezempilakahle abahengele ngokumemetheka kwemikhuhlane lokuyhelelwana kwayo bathi kubalulekile kakhulu ukuthi sizivikelelenini emikhuhlaneni ekhona ikhona emoyeni njalo limikhuhlane iyingozi kakhulu ekuphileni kwethu.

kuyadingeka ulwazi ngemikhuhlane eminengi esihlangana layo ekuphileni kwethu ,kuyadingeka njalo ukubana sithole ulwazi lokuba imikhuhlane leyi isuka ivela ngaphi lokwelatshwa kwayo ukuthi iyelatshwa kanjani

Sibonga kakhulu umhlangano ebesilawo izolo umhlangano wamakhosikazi obe ufundisa omama ukuzisebenzela ngezandla zabo lokuzithuthukisa bengabo mama lokuyenza imali besebenzisa izandla zabo.

Ngisebenza esibhedlela esinye esikhulu esilabaguli abagula umkhuhlane wesifuba, abagula umkhuhlane wamaphaphu, kubalulekile kakhulu ukubana lathi sizivikele njengabasizi ukubana singawutholi lomkhuhlane.

Kumele sithole ulwazi ngemikhuhlane esihlangana layo ekuphileni kwethu, sithole lemfundiso ejulileyo ngokumemetheka kwaleyo mikhuhlane lokuthi ivikeleka kanjani.

Minyaka yonke abantu jikelele kumele bahlangane, bafundiswe ngempilakahle. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu, befunde ukuziphatha kahle. Lokufunda impilakahle, ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Mhlaba wonke jikelele abantu kumele bathole ukufundisa ngezempilakahle. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi abantu bebe lekusasa elihle, bekwazi njalo ukuzivikela emikhuhlaneni, lokwazi ukuzinakekela ngazo zonke izikhathi.

Kumele kube lezibhedlela ezinengi eziseduze lemakhaya umhlaba wonke jikelele ukuze abantu bathole usizo olujulileyo ngemikhuhlane yonke esibhekane layo lokuyelatshwa kwayo lokumemetheka kwayo.

Imfundiso yezempilakahle jikelele umhlaba wonke, iyinto enhle kakhulu. Abantu kumele bafundiswe ngokuziphatha kahle lokuzigcina kahle, lokunakekela imizimba yabo. Amanzi ayimpilo kakhulu ekuphileni kwethu.

Imibuthano yomhlaba wonke jikelele eyezemphilakahle ilosizo kakhulu. Le mibuthano iyafundisa kakhulu abantu ngomkhuhlane, lokulatsgekwa kwakhona, lokuzivikela njalo emikhuhlaneni engabe ibuya kuzosihlasela.

Kubalulekile ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle jikelele umhlaba wonke. Abantu babelolwazi lemikhuhlane yonke esihluphayo mihla lemihla. Abantu basemakhaya lemaphandleni kumele bathole izibhedlela eziseduzane.

Imfundiso yezempilakahle jikelele ibalulekile kakhulu ngoba iyenza bonke abantu bebelolwazi lokuzivikela lokuzinakekela, kumele lezibhedlela zitholakale eduze lasemkhaya wabo ukuze bathole usizo

Inhlangano yomhlaba wonke jikelele usiza abantu ngemithi langokudla isifikile esigabeni sethu ukuzosisiza nathi. Sijabulile kakhulu ngoba sisazothola usizo kulenhlangano isinikeze njalo ukudla.

Abezempilakahle jikelele umhlaba wonke bayakhuthaza abantu ukuthi bathole ulwazi oluyaneleyo ngezempilakahle, lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi abantu bevikeleke emikhuhlaneni eminengi eminye yale imikhuhlane esiyithola emanzini

Umhlaba wonke jikelele abantu kumele bafundiswe ngokuqakatheka kwamanzi. Kumele bafundiswe lemikhuhlane etholakala emanzinj yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu behlale behlanzekile lalapho abathatha khona amanzi kuhlale kuhlanzekile.

Abantwana bonke jikelele umhlaba wonke kumele bathole usizo ngezempilakahle. Abantwana kumele bangakusweli usizo njalo indawo lapho ezitholakala khona usizo kumele zivule

Siyabonga kakhulu kulemihlangano ebakhona ivelele indawo zonke ephathelane lezempilakahle. Iyasiza kakhulu ukuthi sihlanganise sithole imali yokuthenga imithi lamaphilisi.

Impilo yomhlaba wonke ibalulekile kakhulu. Zinengi izifo ezihlasela umhlaba wonke ezifana nemikhuhlane ye-HIV. Uhulumende kumele agcwalise izibhedlela emaphandleni ukuze abantu befinyelele ukuthola usizo.

Imfundiso ngezempilakahle jikelele umhlaba wonke kumbe isize lalabo abantu abahlala emakhaya lasemaphandleni ukuze bafinyelele ukuthola usizo ezibhedlela bengahambi imango emide ukuze bathole usizo.

Imfundiso yomhlaba wonke jikelele kumele ifundise abantu ngemikhuhlane etholakala emanzini. Iyingozi kakhulu lemikhuhlane njalo abantu kumele bayakhele izibhedlela eziseduze labo ukuze bathole usizo.

Mhlaba wonke jikelele abezempilakahle bayafundisa ukuthi abantu bavikeleke emikhuhlaneni ehambayo emoyeni njalo eminye yalemikhuhlane esilayo esihlala layo emakhaya wethu kumele sizinakekeleni njalo sizivikele.

Kubalulekile ukuthi abantu bathole impilakahke, umhlaba wonke jikelele. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi abantu bathole ukwelatshwa. Odokoteka bayahamba lasezibhedlela zonke, emazweni wonke. Ukuze abantu bathole usizo..

Abezimpilakahle jikelele bayakhuthaza ukuthi kuyakhiwe izibhedlela izindawo zonke ukuze abantu bafinyelele ukuthola usizo bavikeleke njalo emikhuhlaneni.

Abantu bayafundiswa ngokuqakatheka kwempilo jikelele eminyakeni yonke. Lokhu kulusizo kakhulu ngoba abantu bathola ulwazi lokubakwazi imkhuhlane yonke lokuqakatheka kwempilo.

Impilakahle yinto enhle kakhulu .Jikelele abantu bonke kumele bafundiswe ngokuqakatheka kwempilo lokuzivikela emikhuhlaneni lokuthi ilatshwa njani.

Minyaka yonke siba lemihlangano jikelele efundisa abantu ngezempilakahle lokuziphatha kahle , lokuqakatheka kwempilo ibafundisa njalo lokuzinakekela lasemkhuhlaneni yonke.

Ukuhlanzeka kuyinto enhle kakhulu empilweni yethu. Kuqakathekile kakhulu ukubana sihlale sihlanzekile emzimbeni yethu lakho konke esikubambayo ngezandla zethu, ngoba izandla zethu ziyawathwala amagcikwane amanengi ziwase phakathi emzimbeni yethu.

Umkhuhlane wengqondo usugcwele umhlaba wonke jikelele. Abahtu kumele bafundiswe kakhulu, ngawolo umkhuhlane. Bafundiswe ngendlela, yokuzivikela. Lendlela yokuzivikela, kuwo lo umkhuhlane.

Umkhuhlane wengqondo ngomunye wokugula okugcweleyo umhlaba wonke jikelele. Kubalulekile kakhulu ukuthi sizinanzeleleni emkhuhlaneni efana naleyi njalo siziphathe kahle.

Umkhuhlane wengqondo uyingozi kakhulu kuyaxwayisa abantu ukuthi behambe emtholampilo ukuyahlolwa njalo behambe nxa bengazizwa kahle ukuze bevikeleke emkhuhlaneni wengqondo.

Umkhuhlane wengqondo ngomunye umkhuhlane oyingozi kakhulu. Kubalulekile ukuthi sivakatshele emtholampilo siyebonisana labodokotela abelaphayo imikhuhlane efana layenaleyo eyengqondo. Lokhubkuyasisiza ukuthi sibelempilakahle enhle.

Kunengi kakhulu esihlangana lakho empilweni yethu imihla lemihla yamalanga, kubalulekile kakhulu ukubana okunye singakugcini kakhulu engqondweni sikwazi ukukudlulisa ukwenzela ukuthi kungasiphazamisi emqondweni yethu.

Imfundiso yokukhubazeka kwengqondo iyimfundiso enhle kakhulu ngoba amalanga lawa esiphila kuwo kunengi esihlangana lakho ekuphileni kwethu okusiphambanisayo emqondweni lokusilimazayo njalo.

Kumele sigcine imvelo yethu ihlanzekile ukuze sivikeleke emikhuhlaneni ekhona. Eminye yemikhuhlane iyatholakala lasemanzini eyiyo ebizayo ukuthi kumemetheke igcwale isigaba sonke abantu begule.

Ezindaweni lapho esithola khona usizo lasemakiliniki isikhona imitshini esizayo kakhulu ukusiza odokotela ukubona imikhuhlane efihlakeleyo leminye esemizimbeni yethu engabonakaliyo.

Asekhona amakiliniki aseyakhiwe esigabeni sethu. Lalezi ezinye indawo lapho esingathola khona usizo. Lokhu kwenza kumbe lula kithi izakhamizi ngoba asisahambi imango emide sisiya ezibhedlela sisiyafuna usizo.

amakiliniki lasezindaweni zempilakahle bayalunikeza njalo usizo ukuze abantu behlale bekwazi lokuzivikela emikhuhlaneni eminengi esihlangana layo kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlale sizivakatshekla lezindawo

Sebeyatholakala odokotela emakiliniki bayasiza omama abakhulelwe, ababuyile ukuzohlolwa labantwana abancane bonke abagulayo labadala abaphathekileyo.

Sezikhona iziñdawo ezinengi izilosizo endaweni zonke eziseduze nathi. Kuyaxwayiswa ukuthi uma uzizwa ungezwa kahle uphuthime uyefika khona uthole usizo ngokushesha.

Kuqakathekile kakhulu ukuvakatshela emakilika lasezindaweni lapho othola khona usizo . Kulusizo kakhulu ukuthi uhlale ukwazi ukuthi isimo sakho semphilo ukuthi sinjani. Lokuthi uthole umfundiso.

Bayakhuthazwa kakhulu abantu ukuthi bangahlali emakhaya lokugula lezinhlungu abazizwayo emzimbeni yabo. Sezikhona indawo ezi lapho abangathola khona usizo eduze lalapho abahlala khona amakilinika.

Amanye amakiliniki ayakhiwe afana lezibhedlela ezinkulu siyenelisa ukuthola uncedo emakiliniki olufana lokusikwa lokwelatshwa kwemikhuhlane ehluka hlukeneyo emikhulu.

Omama abalabantwana abancane bayaxwayiswa ukuthi bahlale behambile emtholampilo lase ndaweni lapho abangathola khona usizo ukuze abantwana babo bebe lempilakahle enhle lokuvikeleka emikhuhlaneni yabantwana.

Bakhona odokotela labomongikazi emakilinika eseduze lathi, kuyaxhayisa ukuthi singahlali lokugula emakhaya kumele sisheshe siyofika emtholampilo sithole usizo.

Akumelanga sihlale isikhathi eside emakhaya lemikhuhlane esingayizwisisiyo kubalulekile kakhulu ukuthi siphangise siyofika esibhedlela siyithola usizo lokuthi bakwazi ukuthi babone inkinga ingabe iyini.

Kuyaxwayiswa ukuthi ma ungaphathekile kahle emzimbeni. Uphuthume uyefika emtholampilo. Ukuze uthole usizo, lezixwayiso kubodokotela, labomongikazi.

Kubalulekile kakhulu ukugeza izandla zethu ngazozonke izikhathi ngoba izandla zethu yizo ezithwala igcikwane elinengi beseliyamemetheka ligcwale indawo yonke lithelele abanye imikhuhlane eminengi.

Kubalulekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile esibhedlela ngazozonke izikhathi ukuvikela amagcikwane ukuthi angamemetheki lokuthi imikhuhlane ingadluleli phambili.

Kulomkhuhlane owileyo owendingindi esigabeni sethu, kuxwayiswa omama bonke ukuthi bahambe esibhedlela bahambise abantwana bayethontiselwa ukuze bavikeleke kulowomkhuhlane ungaba ngeni.

Enfundiso yezempilakahle ibalulekile kakhulu. Abantu kumele bafundiswe ngokuziphatha kahle lokugcina kahle amazinyo abo, ehlanzekile ngazo xonke isikhathi ukuvikela imikhuhlane abangayithola emazinyweni.

Odokotela labomongikazi bayakwazi ukubona umkhuhlane wakho ongabe ufihlakele emzimbeni. Ngokuthatha umchamo wakho. Bayewuhlola. Bese uyaveza ukuthi kungabe kuyini inkinga emzimbeni.

Abantu kuqakathekile kakhulu ukuthi befundiswe ngemikhuhlane eminengi esihlangana layo, ikhona imikhuhlane ehlasela isikhumba eyingozi kakhulu ekuphileni kwethu abantu kumele bathole imfundiso ngalowo mkhuhlane ukuze bavikeleke kuwo.

Babuyile odokotela ababuya kwezinye izibhedlela ukuzosifundisa ukuqakatheka kwempilo. Lokhu kuyasisiza kakhulu ukuthi sifunde ezinye izinto esingazaziyo mayelana lempilakahle.

Imfundiso yezempilakahle ibalulekile kakhulu . Okuyenza lalabo abangalalo ulwazi bebekwazi ukuzivikela emkhuhlaneni. Bebekwazi njalo lokuziphatha kahle lokuzivikela emagcikwaneni wonke angabayehlela.

Kuviki elizayo kuzobe kugcotshwa amajaha lamantombazana abaqede izifundo zabo zokuba ngomongikazi esibhedlela esikhulu esiseningizimu Africa lapho okuzoyenzwa khona umcimbi omkhulu .

Ubhudi omdala wayenza kahle kakhulu ezifundweni zakhe zaphezulu waqhubeka wayaphambili wayafundela ukuba ngudokotela esibhedlela esikhulu esiseningizimu Africa lapho ofuna khona ukuthi aqhubeke asize abantu alaphe abantu

Abezempilakahle babaonisa ukukhathazeka kakhulu ngesifo sesifuna esilokhu sikhanya sisiyaphezulu imihla ngemihla abantu bayaxwayiswa ukuthi baziphathe kahle bazivikele njalo emkhuhlaneni leyi.

Kubalulekile kakhulu ukuba sigcine imizimba yethu ihlanzekile ngoba ukungcola kwemvelo kubuya lemikhuhlane efana yikugijinyiswa yisisu esiyithola emanzini angcolileyo lokukhwehlela esikuthola emoyeni esiwuphefumulayo.

Imibuthano yezifundiso zempilakahle ilusizo kakhulu ngoba siyazi ukufunda izinto ezinengi ezitshiyatshiyeneyo ezimayelana lemikhuhlane lokwelatshwa kwakhona lokuthi sivikeleke njalo siziphathe kahle.

Abezempilakahle jikelele umhlabawonke bayenza imkhankhaso yokufundisa abantu ukizinakekela lokuzivikela emikhuhlaneni yonkee khona emoyeni imfundiso lezi zibalulekile kakhulu ukuzesizivikele emkhuhlaneni leyi

Kunyanga ephelileyo besisegabeni saseMpumalanga lapho esihambe sifundisa izakhamizi ngesifo esesimemethekileyo esesigcwele yonke indawo. Isifo lesi esihlasela amaphaphu, isifo lesi esiphahlasela umzimba wonke.

Kubalulekile kakhulu ukuhlolwa emtholampilo ukuze ubekwazi ukuthi yini ekuhluphayo emzimbeni wakho. Kumele sikhuthaze abazali bethu labantwana bethu lezimuli zethu ukubana zihambe emtholampilo ziyethola usizo zihlale njalo zihlola ukuze zikwazi imkhuhlane ehamba labo ezimpilweni .

Izibhedlela ziyindawo enhle kakhulu ekuphileni kwethu ngoba siyakwazi ukuhamba siyokhulumisana labodokotela basibonise njalo basisize basinikeze izeluleko ngokuphila kwethu kwansukuzonke.

Izibhedlela esilazo esigabeni sethu zilusizo kakhulu ekuphileni kwethu. Ziyasisiza kakhulu uma sithe safikelwa yinkinga kumbe sigulelwa ngabantwana.

Abantu kumele bengahlali lokugula isikhathi eside emakhaya kumele bahambe ezibhedlela lasendaweni lapho abangathola khona usizo ukuze bathole ukwelatshwa imithi lamaphilisi ayatholakala ezibhedlela bayasinikeza wona odokotela.

Aseyatholakala amakiliniki amancane emadolobheni wethu. Lamakiliniki ayenza umsebenzi ofana lezibhedlela ezinkulu. Siyakwazi ukuluthola usizo lonke esingabe siluthola ezibhedlela kulawa makiliniki.

Sicela uhulumende asiyakhele izibhedlela ezinengi lalezo indawo lapho esingathola khona usizo ngezempilakahle zilusizo kakhulu lezindawo ngoba yikho esithola khona ukuphila lalapho esigijimela khona nxa sigula.

Lesi yiso isibhedlela lapho engazalelwa khona isibhedlela lesi silabomongikazi labodokotela abaphuma ngaphandle kwelizwe abayenza umsebenzi wabo ngendlela enhle kakhulu.

Izibhedlela zethu zingumango kakhulu kulapho esihlala khona. Siyabonga lezimota ezisizayo ukuthi zisithwale umasigula ziyesitshiya khona esibhedlela ngeskhathi.

Ukhona umkhuhlane osufikile okuthiwa uhlasela abantwana abancane. Omama bayaxwayiswa ukuthi bathathe abantwana babo bahambe nayo ezibhedlela emtholampilo lasezindaweni lapho abangathola khona usizo ukuze bathontiselwe umuthi.

Isibhedlela sethu yisibhedlela sabomama abakhulelwe labomama abasabuya bezobeletha namhlanje sisize omama abalitshumi abuyileyo bazobeletha bonke babeletha kuhle.

Imithi eyelapha ukugula kwangaphakathi kumele ihlale ikhona ngazo zonke izikhathi ezibhedlela ukuyenzela labo abagulayo ukuthi bathole usizo isikhathi sisasekhona ukuze balulame.

Isitholakala imithi yokwelapha izifo ezingaphakathi ezibhedlela zonke lasemakilinika. Lokhu kusiza kakhulu odokotela ukuthi babone imikhuhlane efihlakeleyo efana labomvukuzane. Futhi iyabavikela kakhulu omama abakhulelweyo ukuthi bathole usizo.

Siyababonga kakhulu odokotela ngomsebenzi wabo omuhle abawenzayo ngoba bayakwazi ukubona imikhuhlane eminye engaphakathi kwethu efihlakeleyo njalo sikwazi ukuthola usizo lokuthi sithole impilo basilaphe.

Imithi eyalapha imikhuhlane e phakathi ilusizo kakhulu. Ikhona imikhuhlane efana labotshukela imikhuhlane efana lokuvuvuka amaphaphu imithi leyi iyasiza kakhulu ukwelapha imikhuhlane.

Imikhuhlane efihlakeleyo engaphakathi iyingozi kakhulu kuyadingeka ukuthi uphuthume uye esibhedlela uma ungazizwa kahle ukuze odokotela bekwazi ukukuhlola bebone okuyabe kukuhlupha ngaphakathi

Isibhedlela sethu sesilabo odokotela abakwazi ukwelapha imikhuhlane yangaphakathi efana lemikhuhlane yemvukuzane. Imithi yakhona isitholakala lasezibhedlela eyelaphayo lemikhuhlane yangaphakathi.

Sebekhona odokotela bezokwelapha okwangaphakathi bayasiza kakhulu laba bantu ngoba bayakwazi ukubona okufihlakeleyo njalo bekunikeze imithi kusesemasinya uthole usizo.

Isikhona imithi eyelapha imikhuhlane eyangaphakathi. Iyingozi kakhulu lemikhuhlane eyangaphakathi ngoba ifihlakele njalo asikwazi ukuyibona ngawethu amehlo efana labomvukuzane laboshukela.

Umkhuhlane wetshukela ngeminye imikhuhlane eyingozi kakhulu esibhekane layo ekuphilweni kwethu kwamalanga lawa. Kuyaxwayiswa kakhulu abantu ukubana baziphathe kahle njalo bedle ukudla belandela indlela elungileyo eyokudla ukudla kwakhona.

Kumele sibanikeze uthando sibasekele kakhulu abadala abahlutshwa yemikhuhlane engaphakathi kwemizimba yabo. Imikhuhlane esiyibonayo lesingayiboniyo efana labomvukuzane. Kumele sibaseke.

Umkhuhlane wetshukela ngomunye wemimkhuhlane eyingozi kakhulu ekuphileni kwethu kwamalanga lawa, kumele uzivikele emkhuhlaneni wetshukela ngokuqondisa ukudla oyabe ukudla imihla ngemihla yamalanga.

Zikhona izondawo zempilakahle lapho abahlola khona amagcikwane kwawo lemikhuhlane efihlakeleyo ekhona egazini lasemicameni indawo lezi zilusizo kakhulu ngoba ziyakwazi ukubamba imikhuhlane eminye esegazini efihlakeleyo.

Kulemikhuhlane eminye esihamba layo esingayazi ukuthi yelatshwa kanjani. Kuqakathekile kakhulu ukuba sihambe ezibhedlela siyodonswa igazi balithumele endaweni zabo eziphezulu ukuthi liyohlolwa ukuthi kungabe kuyini inkinga.

Odokotela bayawa thumela amasampulu ezicubu ukuze asize ukubona ukuthi umkhuhlane lowu ungabe uvela ngaphi lokuthi bengelapha kanjani umkhuhlane wakhona.

Indawo eziphezulu ezempilakahle lapho okuhlolwa khona amagazi leminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo zilusizo kakhulu empilweni yethu ngoba ziyasisiza lathi ukuthi sikwazi imikhuhane eminye efihlakeleyo etholakala uma bengahlola igazi lakho.

Ezindaweni ezinkulu eziphezulu lapho okuthumelwa khona igazi ukuthi liyehlolwa leminye imikhuhlane. Ikhona imitshini esizayo ukuthi kubonakale imikhuhlane efihlakeleyo ekhona egazini.

Sekulula kakhulu kithi omama ukuthi sibekwazi ukuthi ukhulelwe noma awukhulelwanga. Le imitshini lisebenzisa umthambiso wakho ukuthi uhlole ukuthi ubone ungabe ukhulelwe noma awukhulelwanga

Endaweni eziphezulu ezempilakahle lapho kuhlolwa khona imikhuhlane ikhona imitshina esizayo ukubona ingaphakathi yomuntu lemitshina iyasiza ukwelapha amaphaphu njalo iyakwazi ukubona imikhuhlane ekhona ehlaselileyo.

Odokotela bayathatha izinto ezifana legazi lemichomo lamathe bakuyise endaweni zabo eziphezulu ukuthi beyehlola imkhuhlane engabe ifihlakela ingabonakali ukuthi yiphi.

Imitshina esetshenziswayo endaweni lapho okuhlolwa khona igazi ilusizo kakhulu limitshini iyakwazi ukubona imikhuhlane efihlakeleyo njalo iyakwazi ukubona ukuthi kungalapheka.

Izindawo zempilakahle ezikwazi ukuhlola imikhuhlane ehlukehlukeneyo, zibalulekile kakhulu ngoba ziyakwazi ukubona imikhuhlane efihlakeleyo . Lokhu kuyasiza kakhulu odokotela ukulapha imikhuhlane yakhona.

Kuyenza kubelula kakhulu kubodokotela labo mongikazi ,bangakuthatha igazi balithumele ukuthi liyohlolwa ezibhedlela zabo eziphezulu ukuze babone ukuthi yini ekuhluphayo.

Ubucwephetshi bamanje buyasiza kakhulu ngoba siyakwazi ukubona umkhuhlane ongaphakathi emathanjeni, lokuthi sikwazi ukubona ukuthi amathambo engabe ephukile yini na.

Abantwana kumele bayiswe ezibhedlela ukuya hlola imikhuhlane engabahlasela empilweni yabo, mane amagcikwane ahlasela abantwana abancane ekukhuleni kwabo kuya xwayiswa abazali ukuthi sibathathe abantwana sibayise emthola mpilo ukuze bayethola usizo.

Omama ababelethileyo abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bahambe emitholampilo bayoyothola usizo lemfundiso yokugcina kahle abantwana lokuthi abantwana bavikeleke emikhuhlaneni yonke engabe ikhona.

Kuqakathekile kakhulu ukuthatha abantwana bethu sibahambise ezibhedlela bayehlolwa imikhuhlane eyehlukahlukeneyo loba bengaguli. Lokhu kuyasisiza ukubana bavikeleke emikhuhlaneni yonke engaba izakubo.

Abantwana kumele bahanjiswe ezibhedlela bayethola usizo ukuze bakhule kahle bengahlaselwa yimikhuhlane ekukhuleni kwabo, bavikeleke kweminye imikhuhlane engabahlasela ekukhuleni kwabo.

Ubabomkhulu bekuyindoda ehlonitshwa kakhulu esigabeni ubelamakhosikazi alitshumi lantathu lezingane ezilitshumi lantathu ubesebenza kanzima ukubana umdeni wakhe ulale udlile.

Eminye imtshina esetshenziswayo ezindaweni zemtholampilo ilusizo kakhulu ngoba iyabasiza odokotela ukuze umsebenzi wabo ube lula ngoba ngaphandle kwalemitshini kunzima ukuthi baqhubeke ngomsebenzi wabo.

Lemitshina esetshenziswayo ezibhedlela ukwelapha. Ilusizo kakhulu kubodokotela. Iyenza njalo umsebenzi wabo ubelula, njalo iyakwazi ukusiza ukuthi uthole imbangela yomkhuhlane lokugula okungabe kukhona emzimbeni.

Siyabonga kakhulu uhulumende wethu labezempilakahle abasiza izibhedlela ngale imitshina esizayo ukwelapha, esizayo ukudingisisa imikhuhlane engabe ifihlekile emzimbeni. Lemitshina ilusizo kakhulu ekuphileni.

Imitshina esetshenziswayo esibhedlela ukuthi uzwe inhliziyo ukuthi itshaya njani, ilusizo kakhulu kubodokotela ngoba inhliziyo iyinto ephakathi engakwazi ukubonakala ngawethu amehlo.

Amathuluzi asetshenziswayo ezibhedlela ayenza kubelula kubodokotela labomongikazi ukuze bathole ukwelapha abantu ngendlela eqondileyo kuyabasiza kakhulu ngoba kwenza umsebenzi wabo ubelula kakhulu.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukwelapha lokusiza abagulayo ilusizo kakhulu lemitshina iyasiza labagulayo abangasakwanisi ukuphefumula kuyabancedisa ukuthi baphefumule kahle.

imitshini esikhona ezibhedlela iyasiza kakhulu kuzigulane ukuze impilo yabo ibelula eminye yalemitshini iyasiza kulabo abehluleka ukuhamba ibancedise ukuthi bakwanise ukuhamba

ISikhona imitshini emitsha ezibhedlela esiza kakhulu ukwelapha imikhuhlane yonke etshiya tshiyaneyo lokhu kuyenza kube lula kakhulu kubodokotela labomongikazi ukusizakala ekulapheni imikhuhlane yonke

Imitshini esiza kakhulu ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ilusizo kakhulu kubodokotela labomongikazi ngabe iyabasiza ibancedise njalo ekwelapheni imikhuhlane abayaziyo labangayiboniyo.

Kuleminye imikhuhlane edinga imitshina ukuze uthole ukulapheka kwayo. Imikhuhlane leyo iyadinga kakhulu ukuncediswa ngemitshina etholakala ezibhedlela lasemakilinika lasendaweni zonke esithola khona uncedo ngezempilakahle.

Sokwabalula kulezinsuku ngoba sekukhona imitshini ekwazi ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lemitshini iyasiza kakhulu ngoba iyakwazi ukubonisa imikhuhlane efihlakeleyo engaphakathi kwemzimba yethu

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ilusizo kakhulu ebantwini abagulayo ,lemitshina iyakwazi ukusiza ukuthi uthole ukulatshwa lokuthola umkhuhlane ofihlakeleyo.

Imitshini esizayo ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ilusizo kakhulu, iyenza umsebenzi wabodokotela ubelula. Limitshina iyakwazi ukubona imbangela yokugula njalo iyakwazi ukubona okungaphakathi eminye imikhuhlane efihlakeleyo

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela, iyabasiza kakhulu ukuyenza umsebenziwabo ubelula . Le imitshina iyakwazi ukubona ukugula okufihlakeleyo njalo iyakwazi ukulapha imikhuhlane eminye

Imithi esetshenziswayo esibhedlela iyabasiza kakhulu odokotela ukuyenza umsebenzi wabo ube lula limithi ilusizo kakhulu ngoba iyabaphathisa ukuthi ibancendise njalo ukuze bakwazi ukulapha eminye

Isikhona imitshini esiza odokotela labomongikazi ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo ubelula kakhulu ukwelapha loba ukufuna umkhuhlane emzimbeni womuntu. Imtshini yenza umsebenzi omuhle kakhulu njalo iyabaphathisa odokokotela iyenza umsebenzi wabo ubelula

Imitshini esizayo ukwelapha lesizayo ukubona imikhuhlane emzimbeni yethu ilusizo kakhulu iyaba siza kakhulu odokotela ukuthi bancediseke emisebenzini yabo lemitshini iyakwazi ukuthi ibone imkhuhlane engaphakathi kwethu efihlakeleyo.

Imitshina esetshenziswayo ekwelapheni imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ilusizo kakhulu kubodokotela labomongikazi njalo iyenza umsebenzi wabo ubelula kakhulu ngoba iyasiza ekuncediseni ukwelapha imikhuhlane.

Imitshini etholakala ezibhedlela elusizo kakhulu kulabo abagulayo lemitshini iyasiza kakhulu kubagulani abangakwaziyo ukuphefumula iyabancedisa njalo ukuthi baphefumule kakuhle

Izinsimbi abazisebenzisayo ezibhedlela ukwelapha imikhuhlane zilusizo kakhulu kubodokotela ngoba ziyenza umsebenzi wabo ubelula lezi zinsimbi ziyasiza kakhulu ekulapheni lokuyenzeni imisebenzi efana lokusikwa.

Yimitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ibalulekile kakhulu njalo ilusizo empilweni zethu iyakwazi lokubona ukutshaya kwenhliziyo lokuhamba kwegazi emzimbeni yonke jikelele

Imitshina esiza ukwelapha eyisemende isikhona ezibhedlela zonke jikelele leyi mitshina eyisizo empilweni yethu ngoba iyasiza odokotela ukuthi babone ukuba umkhuhlane ongabe ukuhlasele ungabe ungalatshwa ngani.

Sekulula kakhulu kubomongikazi labodokotela ngoba isikhona imitshina esizayo ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Lemitshina iyabancedisa kakhulu odokotela ukuze bekwazi ukulapha nje imikhuhlane leyi.

Isikhona imitshina eminengi ezindaweni zonke lasezibhedlela zonke ezehlukeneyo. Imitshina esiza ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Imitshina le iyasiza labodokotela ukuze basebenze kahle ekulapheni izigulane.

Imitshina esetshenziswayo ezibhedlela ilusizo kakhulu ngoba iyakwazi ukubona amanye amagcikwane afihlakele. Lemitshina iyasiza njalo ukukunikeza indlela yokuthi ungayilapha kanjani lemikhuhlane.

Umutshina lezinsimbi ezisetshenziswayo esibhedlela ngabodokotela ekwelapheni imikhuhlane zilusizo kakhulu. Lezi zinsimbi lemitshina zenza imisebenzi yabodokotela labomongikazi ibe lula.

imitshina yezempilakhle ilusizo kakhulu iyasiza o dokotela labo mongikazi ukuthi bathole indlela yokwelapha umkhuhlane lokuthola indlela yokuvikela umkhuhlane ukuthi ungamemetheki

Zilolusizo kakhulu lezi nsimbi ezitholakala ezibhedlela ukwelapha ngazo imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Ziyenza kube lula kubodokotela labo abayenza imisebenzi efana lokusika ukuze umsebenzi wabo ubelula.

Ubucwephetshe balezi insuku buyisimanga kakhulu. Buyasiza kakhulu kulabo abalimele ukuze bathole izinto ezilula ukuthi zibasize ekupholeni kwabo ezifana lalezi insimbi ezibambisa amathambo ukuthi ahlangane.

Imithi yesimanje iyawabulala amagcikwane akhona endlini acatshileyo kubalulekile ukuba sihlale silayo limithi endlini ukwenzela ukuthi sizivikele emikhuhlaneni yonke ekhona esihlala layo ezindlini zethu.

Imithi yesimanje ikwenza kubelula kakhulu empilweni zethu. Iyakwazi ukuyivikela imikhuhlane, ingakabonakali emizimbeni yethu. ingakafiki njalo emzimbeni yethu. Ilusizo kakhulu, ngoba iyatholakala noba kukuphi eduze lathi.

Ukwelapha kwanamhlanje kusetshenziswa imithi yesimanje kuyenza kube lula kakhulu ebantwini abagulayo, imithi yesimanje iyakwazi ukusebenza ngendlela esheshayo kakhulu isize lokulapha imikhuhlane ngokushesha

Imithi yesimanje iyatholakala ezindaweni zonke jikelele ikhona njalo lasezitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi lemithi isebenze kuhle kakhulu njalo iyaphangisa ukupholisa ukugula emzimbeni.

Abantu kumele bafundiswe ukuhlala behlanzekile ngazozonke izikhathi ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi. Ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi yesimanje si seyikhona imithi eyelapha isifo sokugijinyiswa yisisu.

Imithi yokukhwehlela iyafumaneka ezibhedlela lasemakhemisi. Ilusizo kakhulu empilweni zethu ngoba iyasiza ukukhwehlela lesifuba lokutshisa komzimba lezihlungu zonke ezikhona emzimbeni

Ukwelapha kwesimanje kulusizo kakhulu empilweni zethu ngoba uyakwazi ukuthola usizo ngokuphangisa njalo uyakwazi ukuthola umuthi ongathulisa ubuhlungu ngesikhathi esifitshane .

Imithi yesimanje ilusizo kakhulu ekuphileni kwethu. Uyakwazi ukuyithola ezindaweni lapho abathengisa khona imithi lamaphilizi ungakahambi esibhedlela. Eminye yaleyimithi iyayelapha izinhlungu emzimbeni lokuqinisa amathambo.

Ngaphambilini lokunatha amaphilisi kubalulekile kakhulu ukuba ufunde imilayelo engabe ikhona ngemuva kwala amaphilisi ukuze ubekwazi ukuthi lamaphilisi anathwa kanjani loba sikhathi sikhathi bani.

Imithi yesimanje isebenza ngezinga eliphezulu kakhulu iyakwazi ukwelapha imikhuhlane eminengi ngesikhathi esisodwa kubalulekile lakhulu ukuba sihambe emtholampilo siyethola lemithi sithole usizo.

Kumele sifunde sizwisise imilayeza ebakhona emithini yesimanje ngoba leyimithi kuyadingeka ukuthi sifunde sizwisise okuyabe kubhaliwe lokuthi isetshenziswa kanjani ngaphambi kokuwu sebenzisa.

Amaphilisi esimanje alusizo kakhulu empilweni zethu ayaqeda izihlungu lokwelapha lapho esizwa khona ubuhlungu kuqakathekile kakhulu ukuthi sifunde imiyalo yonke engabe ikhona ngaphambilini kokuwasebenzisa.

Imithi yokwelapha kwesimanje iyapholisa masinya njalo iyathundubeza ubuhlungu bonke esingabesibuzwa. Iyasiza kakhulu ukuthi sithole usizo ngokushesha.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlale silayo imithi yesimanje emakhaya ethu. Limithi iyatholakala ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Iyasiza kakhulu ukuthi sihlale silayo ukwenzela abantwana bethu uma bephathekile.

Imithi yesimanje ibalulekile kakhulu ngoba uyakwazi ukuzivikela uzisize uzelaphe usendlini usalungiselela ukuthi uyefika esibhedlela kudokotela. Asekhona njalo imithi esizayo ukuthi ungawophi kakhulu uze ufike esibhedlela.

Into enhle ngamaphilisi esimanje yikuthi ayalapha njalo apholisa ubuhlungu ngokuphangisa. Kubalulekile kakhulu ukuthi sifunde imilayelo eyabe ikhona emithini leyo ibhaliwe.

Esekhona amapilisi apholisa izinhlungu zomzimba. Apholisa ngotshayiwa likhanda. Kubalulekile ukuba ufunde izilayelo eziyabe zikhona ngemuva kwalawa mapilisi ukuze uwanathe ngendlela efaneleneyo.

Imithi yesimanje ilusizo kakhulu empilweni yethu ngoba iyakwazi ukupholisa ubuhlungu ngokuphangisa. Iyakwazi njalo ukuvikela umzimba ukuthi ungatholwa ngamagcikwane amanye aza

Imithi yesimanje iyaphangisa ukwelapha imikhuhlane njalo iyaphangisa ukusiza izinhlungu ezingabe zikhona emzimbeni. Kubalulekile ukuthi sihlale silayo emakhaya ethu ukuvikela imikhuhlane efana labotshukela lesifo senhliziyo.

Imithi yesimanje iyatholakala lasezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi yamaphilis. Iyasiza kkahulu emzimbeni yethu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ilula ukuyisebenzisa njalo ayihluphi.

Zinengi izinkinga esihlangana lazo ezimpilweni zethu. Ezinye zalezi zinkinga ziyasiphambanisa umqondo wethu njalo zisenza sihlale singasakhululekanga lasemoyeni. Isikhona imithi yesimanje engakusiza ukwelapha lezi zinkinga esihlangana lazo.

Kumele sinanzelele konke ukudla okuya esiswini sethu lokhu kusiza kakhulu ukuthi sizivikele emikhuhlaneni engasihlupha engahamba iyesihlupha ngaphakathi phakathi esiswini isenze singaphili kuhle

Umkhuhlane wetshukela ngomunye wemikhuhlane oyingozi kakhulu ekuphileni kwethu. Kubalulekile kakhulu ukuba sithole amaphilisi esimanje ukuze sikhone ukusizala lokuthi sikhone ukuphila impilo ende.

Uma sisebenzisa imithi yethu yesimanje kubalulekile kakhulu ukuba sifunde imiyalelo ekhona ngemuva kwalemithi ebhaliweyo. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi siyazi ukuthi isetshenziswa kanjani.

Imithi yesimanje ilula kakhulu ukuyisebenzisa. Kubalulekile kakhulu ukufunda uzwisise imilayezo engabe ikhona ibhaliwe ngemva loba phambili kwebhokisi elemithi leyi.

Imithi yesimanje ilusizo kakhulu empilweni zethu ilula ukutholakala njalo isebenza ngokuphangisa emzimbeni yethu, eminye yalemithi iyasiza ukuqeda izinhlungu emzimbeni njalo iyelapha lezilonda lokuvala amabala okulimala.

Imithi yesimanje iyatholakala endaweni ezinengi kakhulu ilusizo kakhulu empilweni zethu ngoba siyakwazi ukuthola ukuphola singahambanga safika esibhedlela kubodokotela

Isatholakala imithi yabantwana esiza ngokugijima kwegazi emzimbeni. Imithi iyabasiza kakhulu ukuba igazi lihambe kuhle , libasize njalo ukuthi inhliziyo ikwazi ukusebenza kahle.

imithi yesimanje iyatholakala yonke indawo lasemakhemisi aseduze lathi. Iyasiza kakhulu kulabo abaphathekileyo abaphethwe yimikhuhlane efana lokugijinyiswa kwezisu lokuphatha yizinhlungu zomzimba,

Kuyadingeka njengomzali ukuba uhlale ulomuthi labantwana eduze ukwenzela ukuthi nxa betshisa umzimba kube lula kuwe. Iyatholakala lemithi ezitolo zethu zokuthengisa imithi lamaphilisi aseduze lani.

Isikhona imithi yesimanje esiza kakhulu kulabo abagulayo abangaselawo amandla ikhona njalo imithi esiza ukungenisa amanzi emzimbeni ukuze uthole amandla uma ungaselawo

Imithi yesimanje yesifo sofuba iyatholakala ezibhendlela lasezindaweni lapho abathengisa khona imithi lamaphilisi ilusizo kakhulu ngoba uyakwazi ukuluqeda ufuba iyapholisa lezinhlungu ezisemzimbeni ngalezi sikhanthi esizwa ubuhlungu

kuyaxwayiswa kakhulu ukuthi unganathi amaphilisi lawa ukudlulisa insuku ezilitshumi lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi umzimba wakho ukwazi ukuthi uphole ngendlela efaneleyo

Imithi yesimanje iyakwazi ukuwuqeda ubuhlungu ngesikhathi esifitshane njalo iyakwazi ukuthola noma yikuphi ezibhedlela ezincane ezikhona emadolobheni kubalulekile kakhulu ukuthi sihlale silawo lawa maphilisi ukuze sisizakale uma sesigula.

Ayatholakala amaphilisi okulinganisa ama"hormone" emakilinika wonke aseduze lathi. Ayasiza kakhulu lawa amaphilisi ikakhulu abesifazane abafuna ukukhulelwa ukuze ama "hormone " wabo alinganiseke.

Sekukhona imithi eyabantwana elaphayo esizayo ukutshisa komzimba. Le mithi iyatholakala ngasezibhedlela lasezitolo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi.

Kumele uthole la amaphilisi ma uzwa uphethwe likhanda, uphela amandla, ujuluka ebusuku, uzwa usuthi noma ungadlanga, uzwa uphela amandla, ungalawo amandla okuthi a usebenze.

Kukhona amagciwane adinga ukuthi sinathe amaphilisi ukuze afe engamemetheki agcwale umzimba wonke. Amagciwani lawa alapheka ngokunatha amaphilisi.

Kubomama obafuna ukukhulelwa labomama abafuna ukusizwa ngamalanga abo okuya esikhathini silawo amaphilisi awesintu lawesilungu angabasiza kakhulu ukuthi sebengazibona sebekhulelwe sebengazibona bengasela nkinga ababhekane nayo.

Kumele sibasize labo abagula umkhuhlane wengqondo sibahambise ezindaweni lapho abangathola khona usizo lalapho abangalatshwa khona. Kubalulekile ukuthi singahlali labo emakhaya ngoba basuka bebe yingozi emphakathini.

Zinengi izinto ezisilimazayo enhlizweni lasenqondweni zethu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlale sivakatshela ezindaweni lapho okulabodokotela benqondo khona ukuze sithole usizo

Sezikhona indawo ezinceda labo abagula umkhuhlane wengqondo lezindawo ziluncedo kakhulu kithi emphakathini kufanele sibathathe labo abagula umkhuhlane wengqondo sibahambise khona ukuze bayethola uncedo.

Sezikhona indawo lapho esingathola khona usizo lezeluleko mayelana lempilo. Lokhu kuyasisiza ukuthi sivikeleke emkhuhlaneni efana lemkhuhlane yengqondo, njalo kuyasisiza ukuthi sizinakekele kahle.

Izibhedlela zezimpilo zengqondo ziyatholakala indawo yonke jikelele, lapho esithola khona lemfundiso yokufundisa labo asebesesimeni sonaleso ukuthi bangazivikela njani emkhuhlaneni lowu.

Sezigcwele kakhulu indawo yonke izibhedlela ezisiza abantu abagula umkhuhlane wengqondo. Uyakwazi njalo ukubafonela ubabambe ecingweni ukuze uthole usizo usasekhaya.

Kwesinye isikhathi sidlula ezimeni ezinzima, ezimeni ezibuhlungu lapho esidinga khona ukwesekwa, lapho sidinga khona umuntu ozahlala lathi asiduduze emoyeni.

Ukugula kwengqondo sokugcwele kakhulu umhlaba wonke jikelele. Abantu bayaxwayiswa ukuba bahambe bayothola usizo uma kukhona okubahlukumezayo ngasemqondweni.

Aphela amathemba kimi ngemva kokushonelwa ngumama ongizalayo. Yababuhlungu inhliziyo yami. Ngaswela umduduzi. Kwahamba amalanga kwaze kwafika abantu bazangiduduza. Banginikeza ithemba. Banginikeza uthando njalo, bangisekela. Ngezwa ngisbangcono.

Abantwana abancane kumele bavikeleke emikhuhlaneni eminengi. Kubalulekile ukuthi bahlale besendaweni ehlanzekileyo lokudla kwabo abakudlayo bedle ukudla okuhlanzekileyo okungela magcikwane leminye imikhuhlane.

Abomama bonke bayakhuthazwa ukuthi bahlale behambisa abantwana babo abancane emthola mpilo. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi abantwana bathole usizo njalo bevikeleke emikhuhlaneni abangahlangana layo ekukhuleni kwabo.

Abantwana abancane bayaxwayiswa ukuthi bathole amajekiseni abo onke ,kusukela bezalwa ,bezebefike iminyaka emithathu. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni yonke.

Abezempilakahle kumele bafundise kabanzi ngempilakahle zabantwana. Impilo yabantwana ibalulekile kakhulu njalo kumele babekwazi imikhuhlane ehlasela abantwana abancane lokwelatshwa kwakhona

abantwana abancane kumele baphephe ngazo zonke izikhathi kumele bavikeleke emikhuhlaneni eminengi ngoba bahamba behlangana labanye abantwana uma besiya esikolweni okwenza ukuthi imikhuhlane imemetheke ngokuphangisa

Abantwana kumele bahanjiswe ezibhedlela ukuyathontiselwa lokuthi bathole amajekiseni abo afaneleyo ukuze babelempilakahle enhle. Minengi imikhuhlane ebangenayo uma bengatholanga amajekiseni akwanileyo.

Abantwana abancane kumele sibagqokise bafudumale bangangenwa ngumqando ngazozonke izikhathi imizimba yabo isathambile bengangenwa ngumqando bayazi ukuthola ukugula okuhluka hlukeneyo okufana lokugula kwabantwana.

kumele bathole imithi lamaphilisi ayaneleyo abantwana abancane ukuze bangabanjwa yimikhuhlane eminengi ekhona esemoyeni lokuthi bavikeleke kuyo yonke imikhuhlane abangahlangana layo

Abantwana kumele bavikelwe emikhuhlaneni yonke ekukhuleni kwabo. Minengi imikhuhlane ehlasela abantwana abancane ekukhuleni kwabo, kumele bethole amaphilisi lama jekiseni angabasiza.

Kubalulekile ukuthi abantwana abancani bahlale belemuthi engabasiza ukuvikela imikhuhlane eminengi abahlangana layo ekukhuleni kwabo imikhuhlane enjengophepha, ukukhwehlela, ukugijima kwesisu lokunye njalo.

Abantwana kumele bathole impilakahle enhle. Kumele bavikeleke ngazozonke izikhathi emikhuhlaneni yonke abangahlangana nabo ekukhuleni kwabo. Kumele bathole amaphilisi lamajekiseni ekukhuleni kwabo ukuze bengaguli.

abantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bathole amajekiseni besesebancane ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi esemzimbeni yabo engabahlasela ekukhuleni kwabo lamajekiseni alusizo kakhulu empilweni yabo

Sibonga kakhulu odokotela babantwana esesilabo. Labodokotela bayasiza kakhulu. Ekusifundiseni ukugcina kahle abantwana lokuthi bavikeleke emkhuhlaneni yonke engabahlasela ekuphileni kwabo.

Sebekhona odokotela abahlola abantwana abancane lezingane. bayasiza kakhulu labodokotela ngoba bayakwazi ukubavikela emikhuhlaneni yonke ebuyayo lemikhuhlaneni yonke ebahlaselayo ekukhuleni kwabo.

Impilo yabantwana iqakathekile kakhulu, kumele sibafundise ukuhlanzeka lokuthi baziphathe kahle ukwenzela ukuthi bangatholi amagcikwane lamagulo abakhona ekudleni lasekuphuzweni.

Abantwana abancane kumele bafundiswe ukuhlanzeka. Ukuhlanzeka kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyakwazi ukubavikela emikhuhlaneni yonke engabahlasela ekukhuleni kwabo. Kubalulekile ukuthi sigcine abantwana belempilakahle enhle.

Odokotele baxwayisile kakhulu omama ukubana baze esibhedlela babuye labantwana bazobahlola ngoba kunomkhuhlane omemethakayo osungenile okhona umkhuhlane lo oyiwo ohamba ulandela abantwana abancane.

Udadewethu usebenza esibhedlela esikhulu lapho abahlola khona imbangela yamagcikwane esihlangana lawo emzimbeni yethu Bayahlola njalo legazi ukuba lingabe lilemikhuhlane yini elihamba layo

Bafikile abezempilakahle ukuzosifundisa ngamagcikwane langemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Basifundisile njalo ukuthi sizinakekele sizivikele njalo siziphathekahle ukuze singatholi imikhuhlane efana naleyi.

Bayafika esigabeni abezempilakahle ukuzosifundisa ukubaluleka kwempilo, bayasifundisa njalo lokuthi sizivikela kanjani emikhuhlaneni yonke esiphila layo emakhaya, besinike lamaphilisi.

Odokotela abahlola imikhuhlane ehlukeneyo bayalithatha igazi bahambe lalo ezindaweni zabo eziphezulu bayehlola imikhuhlane engabe ikhona egazini bekwazi njalo ukufumana indlela yokwelapha imikhuhlane le.

Sesikhona isitolo esidayisa amaphilisi esigabeni sethu ,lesi sitolo silusizo kakhulu kithi ngoba siyakwazi ukuthenga amaphilisi singahambanga amabanga amade ukuthi sithole .

abezempilakahle bayenza umsebenzi oncomekayo kakhulu bayasinikeza impilo njalo bayasifundisa ukuzinakekela lokuzivikela emikhuhlaneni yonke balusizo kakhulu empilweni yethu

Imitshina esetshenziswayo ezindaweni lapho esithola khona impilo, ilusizo kakhulu kubodokotela njalo iyenza imisebenzi yabo ibelula. Ikhona imitshina abayisebenzisayo esizayo ukuthi ukwazi ukuphefumula ngesikhathi bekusiza.

Kulesitolo esivuliwe esigabeni sethu esithengisa wonke amaphilisi lemithi , kwenza kubelula kithi kakhulu izakhamizi ngoba kasisahambi immango emide sisiya ezibhedlela sisiyafuna usizo

Abantwana bethu kumele befunde leyo misebenzi yezandla ukuze bakwazi ukuzithuthukisa. Imisebenzi yezandla efana lokulima, ukuyakha, ukuthunga lokupheka leminye njalo eminengi ukuze bakwazi ukuzithuthukisa.

Izinhlangano zabomongikazi ezikhona ezigabeni zethu zilusizo kakhulu ekuphileni kwethu ngoba bayasifundisa izinto ezinengi. Basifundise njalo lokuziphatha kahle lokuzinakekela ngokuhlanzeka.

Bafikile abezempilakahle esigabeni sethu ukuzohlola abantu imikhuhlane esingabe sibhekanenayo bayasihlola sonke ukuthi bathole ukuthi asilamikhuhlane esiyithelelana ngokuphefumula langokukhwehlela

Umsebenzi wesibhedlela wokuba ngudokotela loba umongikazi udinga isineke lokubekezela. Ngoba uyabe usebenza ngabantu abatshayatshiyeneyo abahlutshwa yikugula okwehlukeneyo.

Sezikhona izikolo yaphezulu ezifundisa imisebenzi efana lemisebenzi yokuba ngodokotela labomongikazi lemisebenzi ilusizo kakhulu empilweni zethu ngoba laba abantu bayasisiza njalo bayasiphathisa.

Ikhona indawo eyinye enkulu eseduze lalapho esihlala khona okuhlolwa khona amagcikwane lembangela yawo ukuthi engabe esuka ngaphi lalokhu okubanga ukuthi igcikwane libekhona.

Saphuma ekuseni sahamba sayotheza inkuni egangeni labodadewethu, satshiya abantwana bodwa ekhaya behleli. Masibuya sathola abantwana bephuze utshefu. Sagijima saya esibhedlela sigijimisa abantwana ukubana bayethola usizo kubodokotela.

Ngafunda ngaphumelela ezifundweni zami ngoba isifiso sami sasingesokuba ngudokotela wamazinyo kusukela ekukhuleni kwami ngathola umsebenzi kwesinye isibhedlela samazinyo esiseduze lasekhaya.

Siyabonga kakhulu odokotela abaqale ukusebenza esibhedlela sethu esikhulu kunyanga ephelileyo, odokotela bekuhlinza .Bayawenza kakhulu umsebenzi omuhle ende bayawenza umehluko omkhulu empilweni zethu.

Abantu kumele bezivikele emikhuhlaneni yonke. Imikhuhlane yonke iyingozi ekuphileni kwethu. Ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi yesimanje sesingayithola imithi engasiza ukwelapha amakhanda izinhlungu emzimbeni.

Sekulula manje ukuthola imithi lamaphilisi, sezikhona izindawo ezithengisayo imithi lamaphilisi endaweni yonke ekhona edolobheni lokhu kwenza kube lula kakhulu ukuthi Sithole usizo ngokuphangisa.

Sebetholakala odokotela labomongikazi ezindaweni lezi okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Lezindawo zilusizo kakhulu ngoba siyakwazi ukuthola uncedo singafikanga esibhedlela.

Izitolo lezi ezithengisa imithi lamaphilisi ziyasisiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi sisuka singalayo imali yokuthi siye ezibhedlela siyethola usizo kubodokotela labomongikazi.

Imithi lamapills ayatholakala emakhemisi aseduze lathi lokhu kuyenza kubelula ukuthi abantu abagulayo befinyelele usizo masinyane ngaphambilini bokubana befike esibhedlela

Uhulumende kumele asiyakhele lezizitolo ezithengisa imithi lamaphilizi ngoba zilusizo kakhulu ekuphileni kwethu. Lezizitolo ziyasisiza kakhulu ukuthi sithole amaphilizi loba yini lapho esiwafuna khona.

udokotela uyakwazi ukubhalela umuthi uhambe uyowuthenga ezindaweni lezi ezithengiswa imithi lamaphilisi njalo uyakwazi lawe ukuzithengela imithi lamaphilisi ungalayo incwadi ka dokotela kulezindawo

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi zilusizo kakhulu empilweni yethu. Ziyenza impilo yethu ibelula kakhulu ngoba siyakwazi ukuthola usizo singahambanga sayofika ezibhedlela ezinkulu.

izitolo ezithengisa imithi lama philizi zilusizo kakhulu empilweni zethu siyakwazi ukuthola imithi yokukhwehlela yabantwana labadala singahambanga esibhedlela lokhu kulusizo olukhulu kakhulu kithi.

Sekuvulwe isitolo esithengisa imithi lamapills esigabeni sethu isitolo sizalusizo kakhulu esigabeni sethu ngoba siyothola ukuthenga amapills singahamba banga elide

Sebetholakala omongikazi labodokotela endaweni lezi ezithengisa imithi lamaphilisi. Lokhu kuyenza kubengcono kakhulu kuzigulane ngoba uyakwazi ukubachazela bakusize ngamaphilisi loba ngemithi ngaleso sikhathi.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi sezitholakala indawo yonke edolobheni. Lokhu kuyasiza kakhulu uma ungafinyeleli ukuya emtholampilo esibhedlela ukuthi uthenge amaphilisi ongabe uwadinga.

Imithi lamaphisi sesiyithola eduze lathi kulezi insuku asisahambi ezibhedlela ukuyofuna amaphilisi ngoba sisyakwazi ukuthi sithenge amaphilisi ezindaweni lezi ezithengisayo eziseduze lathi.

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Usewungathola njalo ukudla kwabantwana abancane. Kuyathengiswa lakho lapho phakathi. Kulusizo kakhulu empilweni zabantwana,

Imithi yabantwana isitholakala ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamakiliniki. Kuyakhuthazwa kakhulu kithi abazali ukuthi sihlale silayo imithi ukuze abantwana bethu uma begula sikwazi ukubaphathisa ngokubalapha ngaleyomithi.

Njengoba ubusika sebungenile kanje kubalulekile ukubana sizivikele emkhuhlaneni yonke esingahlangana nayo sidle ukudla okulungileyo simbathe ingubo sifudumale singagenwa ngamakhaza.

Sesikwazi ukuthola imithi lamaphilisi eduze lalapho esihlala khona. Lokhu kuyasisiza kakhulu ngoba isibhedlela sethu singu mango kakhulu njalo sikhatshana ukuthi uze uyefika khona.

Silusizo kakhulu lesi sitolo esithengisa imithi lamaphilisi. Siyabonga kakhulu ngalezi zitolo ngoba ziyenza kubelula kithi siyakwazi ukuthola usizo singahambanga esibhedlela.

Sibonga kakhulu lesi sitolo esavulwa esigabeni sethu, lesi sitolo sithengisa amaphilisi lemithi okwenza kube lula kithi izakhamizi ngoba asisagijimeli esibhedlela.

Sibonga kakhulu lezi zitolo ezithengisa imithi lamaphilisi impilo yethu isingcono kakhulu ngoba izibhedlela zethu zingumango kakhulu kulalapho esihlala khona .

Sivuliwe isitolo esikhulu esithengisa amaphilisi esgabeni sethu. Kuzoba lusizo olukhulu emphakathini wethu, ngoba abantu abasayi kuhamba imango emide besiya esbhedlela besiyofuna amaphilisi.

Uma ungezwa kahle emzimbeni kumbe kukhona ubuhlungu obuzwayo zikhona lezizitolo. ezithengisa imithi lamaphilisi indawana yonke jikelele.

sekwabalula kithi ngoba lezitolo esezithengisa amaphilisi imithi sezigcwele jikelele indawoyonke loba ungasatholanga ithuba lokufika esibhedlela kodwa usizo uyakwazi ukulithola kulezi tolo

Imibuthano yemfundiso yezempilakahle ilusizo kakhulu Kuyasiza kakhulu ukuthi abantu bathole ulwazi bafunde njalo lokuzivikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo lokukwazi ukuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane .

Abezempilakahle bafanele bahambe ngezindawo ngezindawo lasezigabeni zonke befundisa abantu ngokuqakatheka kwempilo. Kumele bafundise labantu ukuthi bazivikela kanjani emkhuhlaneni yonke abahlangana layo.

Imihlangano lemibuthano yezempilakahle ilusizo kakhulu, ngoba iyafundisa abantu ngolwazi lokuzivikela lokuzinakekela emikhuhlane esihlangana layo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlanganyele kule imihlangano. Ukuze bathole ulwazi.

Kubalulekile ukuthi bathole ulwazi olujulileyo kumbe ulwazi okunengi ngemikhuhlane esihlangane layo ekuphileni kwethu, kwenzela ukuthi bezivikele kuyo imikhuhlane leyo.

Imfundiso yezempilakahle ibalulekile kakhulu ngoba iyasiza labatsha abakhulayo ukuzivikela emikhuhlaneni lasemagcikwaneni wonke. Iyasiza loluziphathakahle kahle lokuba lekusasa

Imikhankaso yezempilakahle iyafika ezigabeni zethu izosifundisa ngokuqakatheka kwempilo lokuzivikela emkhuhlaneni yonke engabe isilandela. ulusizo kakhulu leyi mikhankaso ngoba sifunda okunengi kuyo.

Izifundo zempilakahle zibalulekile kakhulu kulabo abatsha abasakhulayo .Kumele bebe kwazi ukuzivikela emikhuhlaneni yocansi .Bekwazi njalo ukuthi baziphathe kahle bangathelelani imkhuhlane .

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha behambe indawo zonke befunde befundisane njalo ngemikhuhlane lokumemetheka kwayo. Kulusizo kakhulu ukuthi behlale belolwazi olujulileyo ngemikhuhlane yonke ehlukeneyo.

Ungahlali lesifo ekhaya ungayazi ukuthi yisifo bani hamba etholampilo uyethola usizo, omongikazi labodokotela bazokusiza ukubana bakusize libonisane ukuthi kungabe kuyisifo bani esikuhluphayo emzimbeni.

Imibuthano ebakhona ezigabeni zethu ilusizo kakhulu empilweni yethu ngoba iyafundisa labantwana bethu ukuzinakekela, ukuziphatha kahle lokuzigcina lokubayazi imikhuhlane yonke.

Sibonga imibuthano ebekhona ezigabeni zethu, efundisa abantu ngezemphilakahle. efundisa njalo abantu ngokuzinakekela, lokuziphatha kahle, lokuzigcina, lokuzivikela emikhuhlaneni yonke isihlangana layo.

Imfundiso yezempilakahle ilusizo kakhulu empilweni zethu, ngoba siyafunda okunengi, esiyabe singakwazi. Sifunde lemikhuhlane esiyabe singayazi. Sifunde lokwelatshwa kwayo. Lokuzivikela, lokuzinakekela.

Ziphumile izakhamizi ngobunengi zisiya khonale entabeni lapho okade kukhona umbuthano wokuhlangabeza amantombazana akade ehambile entabeni.

A kubalulekile ukuthi sifundise abatsha ngempilo ukwenzelukuthi bakhule bengabantwana abahloniphayo, abantwana abalembeko abantwana abafundileyo, abakwazi ukuziphatha kahle.

Bekungumcimbi omuhle kakhulu, umcimbi wokugxotshwa kwenduna yethu ubaba uDakamele , kuzile izethekeli ezivela endaweni ezehlukeneyo zelizwe.

Imibuthano yezimpilakahle iyasiza kakhulu abantu ukuba behlale belolwazi lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo , iyasiza kakhulu ukuthi noma imikhuhlane sibuya abantu bayabe aebefundile sebelolwazi

Ulwazi lwezempilakahle luqakathekile kakhulu. Kuyimfundiso enhle kakhulu ngoba lathi sinje singabazali siyakwazi ukuludlulisela phambili sifundise labantwana bethu abancani ukuqakatheka kwempilo.

imibuthano ebakhona enhlanganisweni zonke jikelele ilusizo kakhulu kulaba abakhulayo njalo ngoba iyabasiza ukuba bekhule bekwazi ukuqakatheka kwempilo lokuvikeleka kwemkhuhlane

Ingculaza ngomunye wemikhuhlane osumemetheke kakhulu emhlabeni wonke jikelele kuyaxwayiswa bonke abantu ukubana baziphathe kahle bafunde ngawo lomkhuhlane bazinakekele bavikeleke ngzo zonke izikhathi.

Imfundo yempilo yokuthola abantwana ilusizo kakhulu. Abatsha abakhulayo amantombazana kumele bafundiswe izinto ezinengi abangahlangana lazo ehambweni lolu, minengi njalo imikhuhlane asebengahlangana alo osekumele bazivikele ngazo zonke izikhathi.

Omama kumele bafundiswe kahle ukuziphatha lokuthi bavikeleke ekutheleleni abantwana ngamagciwane bevikeleke njalo emikhuhlaneni yonke evunguzayo emoyeni

Omama abakhulelweyo kumele bathole ulwazi olunengi lokuzivikela lokuziphatha kuhle ngesikhathi bekhulelwe lokuthi bazivikele njalo emikhuhlaneni yonke abangahlangana layo ngalesisikhathi.

Sekulula manje ngoba sekulemishini eyazi ukusiza omama ukuthi babone izingane zabo eziphakathi esiswini. Lemishini iyasiza kakhulu ngoba uyakwazi lokuzivikela uma kukhona imikhuhlane emibi.

Omama kumele bathole imfundiso eyeneleyo ngemizimba yabo, lokuziphatha kahle. Lokhu kuyasiza kakhulu, ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni, abangahlangana nayo, njalo bakwazi ukuzivikela, emikhuhlaneni, efana leyocansi.

Intsha kumele ifundiswe ngokubaluleka kokuziphatha kahle ifundiswe njalo zokuzivikela emkhuhlaneni yonke egcweleyo efana lemkhuhlane yocansi ikwazi ukuzivikela njalo emkhuhlaneni efana laleyo.

Ezibhedlela bayalithatha igazi bayelihlola ukuze babone okungabe kusihlupha emizimbeni yethu. Isimo sempilo sibalulekile kakhulu ukuthi sihlale sikwazi okungabe kusihlupha kulokuthi sihlalele ebunyameni.

Kumele bafundiswe omama ukuze bangathwali imithwalo bengazimiselanga. Ikhona imithi esiza omama ukuthi bangakhulelwa ngesikhathi bengazimiselanga ukuthi bakhulelwe.

Imfundiso yokuziphatha kahle ibalulekile kakhulu lakubomama. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuba bezivikele emikhuhlaneni yonke yocansi leminye abangahlangana layo ekuphileni kwabo.

Omama abakhulelwe kumele bahambe emtholampilo bayethola usizo lemfundiso ekwanileyo mayelana lokuziphatha kahle ngesikhathi bekhulelwe. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukuthi bakhululeke kahle.

Omama abancane abakhulayo kumele bathole ukufundiswa okukhulu ngokuzinakekela lokuzigcina kuhle emzimbeni yabo. Minengi imikhuhlane abangahlangana nayo ekukhuleni kwabo imkhuhlane efana leyocansi eyiyo eyingozi kakhulu.

Umfundiso yabomama yokuziphatha kahle ibalulekile kakhulu. Omama kumele baziphathe kahle bazivikele emikhuhlaneni efana ngeyecansi, ngeminye njalo imikhuhlane efana ngeyokuthola abantwana ukuze bahlale besesimeni esilungileyo.

Ibalulekile kakhulu imfundo yokuzazi umzimba wakho lesimo sakho. Kuyaxwayiswa kakhulu ukuba obaba labomama bafundiswe kakhulu ukuze sivikeleke emikhuhlaneni eminengi engasihlasela.

Omama kumele bathole imfundiso ejulileyo ngemizimba yabo. Kumele bekwazi ukuzivikela emikhuhlaneni yonke , eyocansi loba imikhuhlane nje abangahlangana layo.

Kubalulekile ukufundisa omama ukuthi bebeyazi imizimba yabo. Omama kumele bebekwazi imikhuhlane abangahlangana layo bengomama. Bekwazi njalo ukuzivikela emikhuhlaneni yonke asebengahlangana layo.

Wajabula kakhulu umama wami engibona ngibuya sengivela phetsheya ukuyofunda. Kwasekuleminyaka emihlanu ngihambile ngiyoqedelela izifundo zami emazweni. Ngathi ngibuya ngahlangabezwa yintokozo lenjabulo ukubona umama wami engilindile lapho engangifikela khona.

Kwagcwala injabulo lentokozo enhlizweni yami kwagcwala izinyembezi zenjabulo emehlweni ami sengibona lesi sipho engisiphiwe ngumdali ngemva kweminyaka ngikhala ngifisa ukubamba lo umntwana ngezandla zami.

Asekhona amaphilisi lanye lemithi esiza labo abenza ezemidlalo. Ayasiza kakhulu kulabo abezwa ubuhlungu bemisipha lokulimala ayapholisa ngokushesha.

Imithi yokuthundubeza ubuhlungu lomzimba isikhona, esiza labo abathanda ukugijima lalabo abathanda ukwelula imzimba yabo ukuze bancediseke enhlungwini zonke abazizwayo.

Isikhona imithi esiza abantu abayenza ezemidlalo. Lemithi iyasiza kakhulu ngoba abanye basuka sebesizwa ubuhlungu bengasakwazi ukubuyela njalo bayenza imidlalo yabo lokuthi baqubekele phambili.

Abantu abadlala imidlalo bayakhuthazwa kakhulu ukuthi bathole imithi engabasiza ukuyelula imizimba yabo ngemva kwemidlalo. Lemithi iyasiza kakhulu ukuqeda ubuhlungu lokwelapha imisipha ebuhlungu.

Isiyatholakala imithi yabadlali abangayisebenzisa ngemva kokuyenza imidlalo yabo. Le mithi iyasiza kakhulu ukuthundubeza ubuhlungu obukhona emzimbeni lokwelula imithambo eyabe isuke yazwa ubuhlungu.

Abadlali bayakhuthazwa kakhulu ukuthi banathe amanzi amanengi ngemva kwemidlalo yabo. Bayakhuthazwa njalo ukuba basebenzise imithi yabo ebasiza ukuthi bazivikele ezinhlungwini ezisemzimbeni zonke ngemva kwemidlalo.

Kulezi insuku sokulula kakhulu ngoba uyakwazi ukuluthola usizo loba ungaphi. Uyakwazi ukusebenzisa ucingo ukutshayela udokotela umchazele ngomkhuhlane ongabe uwuzwa emzimbeni wakho.

Uyakwazi ukuluthola usizo ukhatshana usebenzisa ucingo. Uyakwazi ukutshela udokothela wakho okungabe kukuhlupha usebenzisa ucingo njalo, umthumele lezithombi, lemifanekiso konke.

Seyikhona imitshina ezibhedlela lemtholampilo esizayo kakhulu ukuthi ukhulimisane lodokotela ungahamba wayofika esibhedlela. Udokotela uyakwazi ukukusiza ngocingo ngokukunikeza izeluleko lamaphilisi njalo

Kulezi insuku sekulula kakhulu ngoba siyakwazi ukukhulumisana lodokotela singahambanga sayafika esibhedlela ,udokotela uyakwazi ukusitshela ukuthi sibulawa yini singafikanga lakuye esibhedlela sisebenzisa ucingo

Odokotela sebekwazi ukuthi bakwelapha ngocingo uma ungakwanisi ukuyafika esibhedlela lokhu kuyenza kube lula kakhulu kuzigulane ezigula kakhulu ezinganawo amandla okusukuma ukuya emtholampilo.

Abezempilakahle sebekwazi ukuxhumana lawe ungekho esibhedlela selukhona ucingo olusetshenziswayo ukuze likhulumisane labodokotela ngempilakahle likhulumisane njalo linikezane imilayezo emihle Mayelana lokugula

Ukwelapha kocingo kwenza impilo ibelula kakhulu kulezi insuku ngoba uyakwazi ukukhuluma lodokotela wakho umthumele lezithombe zakho usekhaya umbonise ukuthi uzwa ubuhlungu kuphi loba kubukeka njani

Usukwazi ukukhulumisana lodokotela wakho uthole njalo usizo usebenzisa ucingo. Lokhu kuyenza ukuthi kubelula kakhulu ngoba uyakwazi ukuthola usizo usendlini, usekhaya ungahambanga esbhedlela.

Abodokotela bamanje bayakwazi ukusebenzisa ucingo ukuze uthole usizo njalo uyelapheke emikhuhlaneni ongabe ukuphethe. Ucingo lungeyinye indlela abalusebenzisayo ukuthola usizo ngokushesha.

Usungakwazi unxumane lodokotela wakho useseskhaya ungafikanga esibhedlela usesbenzisa ucingo lokhu kuyindlela elula njalo uyakwazi ukuthi uthole usizo ungafikanga esibhedlela udokotela akusize ngocingo.

Kumele sigcine kahle imvelo yethu ukuze imithi yesintu ingatshabalali. Imithi yesintu ilusizo kakhulu kithi emzimbeni yethu ngoba iyayelapha imikhuhlane eminingi njalo itholakala ngentengo ephansi.

Imithi yesintu iyatholakala ezigangeni lasemakhaya ethu lapho esihlala khona kubalulekile kakhulu ukuthi sigcine lezi zihlahla sizilondoloze ukuze zihlale iminyaka eminengi zikhona.

Izihlahla zesintu ziyatholakala noma yikuphi ezinye zezihlahla lezi zikhona ngasemakhaya ethu. Kubalulekile sizi londoloze sizigcine kahle ukuze zinga tshabalali ngoba zilusizo kakhulu empilweni yethu.

Umuthi owelapha ukuvuvuka kwenyawo uyatholakala kakhulu kubelaphi lezangoma ezisiza abantu. Isihlahla sakhona uyakwazi ukusithola ezintabeni njalo siyisihlahla esikhula sibe sikhulu kakhulu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sigcine imithi yesintu siyilondoloze ukuze ihlale isikhathi eside ikhona emakhaya ethu lasezigabeni zethu. Ilusizo kakhulu ngoba iyakwazi ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo

Imithi yesintu iyatholakala lula njalo uyakwazi ukuyisebenzIsa laloba yisiphi isikhathi .Ilentengo ephansi njalo ayihluphi ukusebenzisa . Kubalulekile ukuthi sizilondoloze lezi izihlahla.

Izihlahla zesintu zilusizo kakhulu empilweni zethu. Zilula ukusebenzisa njalo aziduli kakhulu zitholakala lula ngentengo ephansi. Kubalulekile ukuba sizivikele sizilondoloze ukwenzela ukuthi intsha yakusasa layo yenelise ukuzisebenzisa.

Imithi yesintu iyakwazi ukuhlala iskhathi eside iwonyisiwe. Siyakwazi ukuyihlalisa iskhathi eside sigcine siyiwomise elangeni, ukuze ikwazi ukusebenza ngesikhathi esilandelayo.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu, eminye yemithi siyakwazi ukuyithola emakhaya ethu, siyakwazi ukuyihlanyela njalo ikhule. Eminye njalo siyakwazi ukuyithola egangeni.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizinakekele izihlahla zesintu ezinye zalezi zihlahla ziyatholakala emakhaya wethu kumele sizigcine kakhe ukwenzela labantwana abancane abasakhulayo ukuze bazithole zisase

Imithi yesintu iyatholakala loba yikuphi ezinye zezihlahla ziyatholakala lapho esihlala khona kubalulekile ukuthi sizilondoloze lezizihlahla ukwenzela ukuthi zingashabalali ziphele

abelaphi bayazisiza kakhulu ngale imithi yesintu imithi eyesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu ngoba iyayilapha i imikhuhlane etshiyatshiyeneyo iyatholakala lasemakhaya wethu lalapho esihlala khona duze

Omithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu uyalwazi ukusebenzisa amahlamvu akhona loba izipande kubalulelile kakhulu ukuthi sizilondoloze lezizihlahla ukwenzela ukuthi zingatshabalali

Bakhona abanye abalenkinga yokuphelelwa yibuthongo ebusuku lokuhluleka ukulala kuhle. Iluba leli liyasiza kakhulu kulabo bantu abanenkinga efana naleyo .Uyalithatha ulibilise bese uyalinatha ngaphambilini kokulala.

Leli liyasiza kakhulu kulaba abahlala behlutshwa yinyongo uyalibisa okwemzuzu elitshumi bese uyaliyeka liphole bese uyalinatha kancane kancane.

Kulesihlahla esikhona esigabeni sethu. Silusizo kakhulu empilweni yethu. Lesisihlahla siyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Siyaxwayisa izakhamizi zonke ukuthi basigcine kahle lesisihlahla. Basinakekele.

Imithi yesintu iyatholakala emahlathini. Uyakwazi ukuhamba uyewuthatha uwuwomise ukuze ulondolozeke okwesikhathi eside. Imithi yesintu ilusizo kakhulu ekuphileni kwethu ngoba iyayelapha imkhuhlane eminengi

Imithi yemvelo kumele siyinakekele ingatshabalali ,ukwenzela abazukulu ababuya ngemva kwethu labo bekwazi ukuyibona ,bekwazi ukuyisebenzisa njalo lokuthi bakwazi ukuyinakekela imvelo iqhubekele phambili.

Kulesihlala esikhona ekhaya eselapha ukuvuvuka komzimba, lesi sihlahla silusizo kakhulu ebantwini ngoba yisihlahla sesintu kumele sisilondoloze sigcine kahle

kuqakathekile kakhulu ukuthi sinakelele imizimba yethu ikhona imithi yesintu esizayo ukuthi sizinakelele imizimba yethu ,iyakwazi ukupho lisa izinhlungu njalo iyakwazi lokuzelapha izilonda ezisemzimbeni

Ezinye imbali esizihlanyelileyo emakhaya ethu, zingumuthi omkhulu ekuphileni kwethu. Lezimbali ziyasiza kakhulu ekulapheni, imikhuhlane, etshiyatshiyeneyo. Ziyasiza ukupholisa izilonda, lokupholiseni izinhlungu.

Imbali siyakwazi ukuyithola emakhaya ethu kumele siyilondoloze ukuze sihlale iminyaka eminengi silayo ngoba yelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Ukunakekela imvelo yethu lokugcina amasiko kuyinto enhle kakhulu. Lokhu kuyasiza ukuthi sigcine imithi yesintu ihlale ikhona ukwenzala lalabo abantwana abakhulayo ukuze bayithole labo isasekhona limithi

Abelaphi sebekwazi ukuyilondoloza imithi yesintu , lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi ihlale isikhathi eside isesimeni esihle , kubalulekile kakhulu ukuthi sizilondoloze imithi yesintu ukwenzela ikusasa yethu

Kuqakathekile ukuthi siphathe kahle imvelo yethu, ngoba isiphathele izihlahla ezinengi ezesintu. Ezisisiza kakhulu uma sigula. Lezizihlahla kumele sizinakekele, sizigcine, ngoba zilusizo empilweni yethu.

Bayasisiza kakhulu abelaphi besintu ngoba kwesinye isikhathi siyabe singafinyeleli ukuyafika esibhedlela ukuyathola usizo njalo kwesinye isikhathi sisuka singabilayo imali yokuya esibhedlela kakhulu.

Imithi yesintu ayiduli njalo uyenelisa ukuyithola noma ngaphi uyenelisa ukuhamba egangeni uyeyikha ubuye uyibilise unathe uncedakale uphole.

Imithi yesintu eyinye yakhona iyatholakala emakhaya ethu ilusizo kakhulu emizimbeni yethu ngoba iyayelapha njalo ilentengo uyakwazi ukuyithola ngentengo ephansi

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu ngoba iyayelapha imikhuhlane eminengi ilula njalo ukutholakala njalo ilentengo ephansi kakhulu siyakwazi ukuyi sebenzisa loba iwomile

Kumele sigcine kahle imvelo lesintu sethu. Lokhu kuyasisiza kakhulu ukuthi lemithi yethu yesintu ikwazi ukugcinakala kahle, ilondolozeke ukuze labantwana bethu bekwazi ukufunda ngayo.

Sekulula amalangalawa ngoba imithi yesintu siyenziwe ngendlela yamaphilisi lokhu kwenza kubelula kubantu abagulayo ukuthi bathathe umuthi ngendlela elula

Imithi yesiNtu iyakhula loba yikuphi kwendawo kubalulekile kakhulu ukuthi sizilondoloze lezizihlahla ukuze zingatshabalali lokwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule beyazi imithi.

Imithi yesintu iyatholakala ezindaweni ezinengi. Abelaphi lezinyanga sebekwazi ukuyilondoloza imithi yesintu bayifake emambodleleni ukuze ihlale ihlanzekile njalo ihlale isikhathi eside.

Kulesihlahla esigabeni sethu ezisiza kakhulu ukwelapha umkhuhlane wesifuba lesi sihlahla kumele sisigcine kahle sisinakekele ukwenzela ukuthi labantwana bethu umabekhula bekwazi ukusithola.

Kwamanye amazwe basalandela amasiko abo lemvelo yabo basasebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo lokhu kubasiza kakhulu ngoba imithi yesintu ilula ukusebenzisa njalo kayihluphi.

Eminye imithi yesintu iyatholakala esivandeni sethu kubalulekile ukuthi silime imithi leyi ihlale ikhona emakhaya wethu ukwenzela ukuthi uma singaphethekile kahle ibelusizo empilweni zethu.

Abelaphi lezangoma sebatholakala lasemadolobheni lapho abathengisa khona imithi yesintu, bayayiphakitsha kahle bayilungise kahle ukuze ikwazi isikhathi eside

Kwezinye izindawo basawalandela amasiko abo okusebenzisa imithi yesintu, ngoba imithi yesintu ilusizo kakhulu emzimbeni yethu njalo ilula ukutholakala njalo intengo yakhona iphansi.

Sebayatholakala yonke izindawo, abasizi lezinyanga abasebenzisa imithi yesintu ukuze silaphe eminye imikhuhlane esihluphayo emzimbeni yethu. Balusizo kakhulu empilweni yethu ngoba bayasisiza ngemithi yesintu.

Kubalulekile kakhulu ukuthi sivikele imvelo yethu ukwenzela izizukulwana zethu ezizayo ukuthi lazo zithole imithi yesintu isasekhona ivikelekile labo bathole usizo lwesintu.

Imbali leyi isatholakala esigabeni sethu njalo ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu. iyayelapha imikhuhlane eminengi efana lekhanda lokugijinyswa yisisu kumele siyinakanele siyigcine kahle.

Ezigabeni zethu ukusetshenziswa kwemithi yesintu kusasekhona lanamhlanje lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba sisalondoloza imvelo yethu silandele lamasiko ethu okuthi sithole ukwelatshwa masinyane

Ezigabeni ezinye basawalndela amasiko abo, imvelo yabo basayigcinile ngokugcina imithi yesintu ikhona. Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu njalo iyasisiza kakhulu ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo

Imfundiso yemithi yesintu kumele ilondolozwe njalo igcinwe kakuhle ukuze singalahlekelwa ngamasiko ethu. Imithi yesintu ilusizo kakhulu ekuphileni kwethu njalo ilula ukutholakala lokuyisebenza.

Abelaphi lezangoma bayasisiza kakhulu ngemithi yesintu ukuze sithole ukusiza lokuthi sithole ukuphola. Bayenza impilo zethu zibe lula kakhulu lokuthi sigcine imvelo yethu

Abelaphi abalapha ngesintu basebenzisa lezizihlahla ukuze basize abagulayo imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo. Zilusizo kakhulu izihlahla zesintu ngoba ziyasiza imizimba yethu ukuba siphole

abantu abanengi basebenzisa ukwelapha kwendabuko ukuze bathole ukuphola emzimbeni wabo izinyanga lezangoma ziyayisebenzisa imithi yesintu ukusiza abantu ukuthi balapheke emikhuhlaneni

Ukusentshenziswa kwemithi yesintu kusalandelwa kakhulu ezindaweni ezinengi esigabeni sethu. Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo iyayelapha imikhuhlane, ilentengo ephansi njalo iyakwazi ukutholakala ngasiphi isikhathi.

Imithi yesintu isitholakala lula ezindaweni zethu. Lokhu kuyenza kubelula lakithi ukuthi sifinyelele ukuyethola usizo siyisebenzise njalo limithi sithole ukwelapheka emikhuhlaneni.

Lapho okuthengiswa imithi yethu yesintu uyakwazi ukuyithola iwomile loba ukuyithola imanzi. Ilusizo kakhulu emizimbeni yethu limithi ngoba iyayelapha imikhuhlane yonke ehlukeneyo.

Ukulandela amasiko ethu lemvelaphi yethu kuyinto enhle kakhulu. Okhokho bethu babeyisebenzisa kakhulu imithi yesintu kungakho yikho lathi sayithola isesekhona ingakatshabalali lemithi.

abalaphi lezinyanga bayakwazi ukuhlanganisa lemithi yesintu ukuthi yelaphe imikhuhlane eyehlukahlukeneyo emizimbeni yethu imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu ngoba i tshiphile

Kumele sigcine amasiko ethu esintu angatshabalali. Lokhu kuyasisiza kakhulu lokuthi lemithi yethu ihlale ikhona, Ukuze sikwazi ukufundisa abantwana ngemithi yesintu ekukhuleni kwabo.

Okhokho bethu bebeyisebenzisa kakhulu imithi yesintu emandulo lanamhlanje basayisebenzisa njalo ngoba ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu iyasisiza ukubana imizimba yethu ikwazi ukulwa lamagcikwane wonke

Amasiko ayinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zethu kubalulekile kakhulu ukubana sigcine amasiko ethu lesintu sethu sikwazi ukudla kwesintu lokuthi kusiza ngani emzimbeni yethu.

Okhokho bethu babesebenzisa imithi yesintu esikhathini esinengi ukuthi balaphe imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Kumele silandele isintu sethu silandele njalo lezinto ezazenziwa ngabokhokho bethu ukuze siphile kahle.

Abantu kumele bafundiswe ngokubaluleka kwezihlahla zesintu. Izihlahla zesintu zibalulekile kakhulu ngoba ziyasiza ekwelapheni umkhuhlaneni eminye eminengi esihlangana lawo.

Sibonga okhokho labokhulu bethu abagcina lezi zihlahla zisasekhona lanamhlanje izihlahla lezi. Zilusizo kakhulu ekuphileni kwethu ngoba ziyayelapha imikhuhlane eminye efihlakeleyo emzimbeni yethu.

Ngemihla ngemihla umama bekavuka ekuseni kakhulu ayothengisa izithelo zakhe ezitolo. Umama bekazama ngazo zonke izindlela zokubana silale sidlile singasweli lutho.

Imithi yesintu ayiduli , njalo iyanatheka kalula , kubalulekile kakhulu ukubana sigcine lezi zihlahla , mhlawumbe zikhona okweminyaka eminengi

Lesi isihlahla siyatholakala emakhaya wethu. Sibalulekile kakhulu emizimbeni yethu siyasiza njalo ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esemizimbeni yethu siyasiza njalo lokulwisana lamasotsha omzimba.

Lembali yayisetshenziswa kakhulu langabo khokho bethu siyathokoza ukuthi lanamhlanje sisaselayo ngoba ingumuthi omkhulu kakhulu emzimbeni yethu iyanceda kakhulu izinto ezinengi.

Kubalulekile kakhulu ukuba iguma lihlale lihlanzekile kulemikhuhlane eminengi kakhulu ehamba lokungcola, imikhuhlane efana lokugijinyiswa yisisu imikhuhlane efana lokukhipha lokuqhuqha kwemizimba.

Imibhida ibalulekile kakhulu emzimbeni yethu, kuyadingeka njalo ukubana imzimba yethu ikwazi ukulwisana leminye imikhuhlane ethi mayifika isihlasela ithole.